Inzira ya ndende cane iriko isima impande yaho hari impome nyinshi bigaragara ko zasa n'umuhondo nwinzira, kandi igaragaza yuko ija mu bw'iherero aho bashira imyanda mikuru na mitomito.

Abanyehuri benshi cane harimwo abigeme n' abahungu, Bambaye impuzu zo kwinonora imitsi . Bamwe bambaye ama butura n' ubupira bwirabira, abandi ubupira bwera n' ama butura atukura.

Ibiti vyinshi cane, kandi birebire bigaragara ko vyari impande y'amabombo rusange ayo mabombo, kandi yari hejuru y'ivyo biti ivyo biti bigaragara ko bavyifashisha mu gukora amasuku.

Ikibuga kinini cane gihagazemwo abanyeshure benshi cane cari kiriko ubwatsi bwiza cane impande yico kibuga hari hari ibiti vyinshi cane bikuze cane bisa nurwatsi rubisi

Inzu nini cane yubatse ku buhinga bwa kija mbere ,impande yaho hari ubwatsi bwumye ,hari hariho n'ikibuga kinini cane c'umupira w'amaboko, ni ikibuga kigaragara ko ari kinini cane gihora kibera ko amahiganwa.

Abana bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaguru yambaye impuzu zo kwinonora imitsi umwe muri bo yambaye umupira utukura n'ubutura yirabura uyundi yambaye impuzu yera hejuru n'ibutura yirabura.

Ikirase kineni cane ni bombo riri kuri ico kirase rishaje cane ryubakishijwe isima ririko rirazamwo amazi iruhandi hari ikibuga co gukiniramwo mupira w'amaguru ikibuga kineni cane, kandi giteye imbere.

Abanyeshure bakiri bato benshi cane harimwo abigeme n' abahungu bari mukibuga kirimwo utwatsi twinshi gose n' ibiti bikikuje ico kibuga ibicu birimwo amabara yera.

Ikinogo kinini cane gishaje cahomaguritse bisa nkaho ari umuntu yakibomoye iruhande Hari umuryango ushaje cane, ubwiherero bucafuye cane .

Ikibuga kinini cane gikikije ubwiherero bw'abanyeshuri baba kobwa n'abanyeshuri baba hungu iruhande hari ibicu gisa birimwo amabara yera n'amabara asa n'ubururu, Amatafari yubatse ubwo bwiherero araturiye.

Abanyeshure bariko barakina umupira w'amaboko hagati harimwo urusenga bamwe bariko baraterera umupira hejuru inyuma y'ico kibuga hari inzu isongoye cane, kandi yirabura.

Ufise imiryango ishaje cane, rw’ubakishijwe isima n’amatafari aturiye, isakajwe amabati ashaje cane iruhande yubwo bw’iherero hari igiti kinini cane kandi kirekire gifise amashami maremare.

Inzu nziza cane yubatswe kijambere ifise imiryango itatu ibiri ibubamfu umwe iburyo n' akadirisha gatoya kari imbere hari nzu ikaba isakajwe n' amabati yera.

Abanyeshuri benshi cane harimwo abigeme n'abahungu, ariko barakina umupira w'amaboko bigaragara ko abahungu batsinze abakobwa batsinzwe ibiti bigikije ico kibuga bifise amashami meza, kandi maremare.

Umuryango munini cane usizeko kw'amabara yera hari hariko n'ibiyo vyinshi cane bigaragara tubifatiye ku candiko kiri hejuru kobwari ubwiherero bw'abakobwa aho bifashisha muguta imyanda mikuru na mitomito.

Ikibanza ciza cane giteye igomwe ahantu abantu bakarabira hari amabombo menshi nibikoresho vyinshi cane bakoresha mugukora isuku mugukoropa no mukwifasisha mugukora iyindi suku itandukanye

Ikibuga kigaragara yuko ar'ikibuga bakiniramwo umupira w'amaboko. Hasi hashashe ubwatsi, kandi imbere y'aho, hariho ishure ryugaye n'inzugi n'amadirisha yaryo yuguruye.

Ni abanyeshure bigaragara ko bari abakinyi bumupira w'amaboko bari bahagaze urukiko rugomba rutanĝure kandi bari bashajije bamabaye neza bari bahagaze bagomba batangure urukino bariko bararamukanya n'abandi.

Abakinyi benshi cane harimwo abagore n'abagabo bari mu kibuga c'umupira w'amaboko bambaye impuzu nziza cane zitandukanye hariho abambaye impuzu zitukura hariho abambaye izirabura ni zera.

Abanyeshure benshi batandukanye bari mu vyigwa vyabo bafite ubuganga bambaye ubufukamunwa barikunwe n'umwigisha wabo ariko arabereka yari yambaye impuzu zera, abanyeshure nabo bambaye impuz z'ubururu n'izindi zera z'imirongo.

Inzu winini cane ririmwo umugabo munini cane avy ibushe yari yambaye impuzu yera yari kumwe n'abandi bigemeye babiri bari bari mu nzu y'ubushakashatsi bigaragara ko bari abaganga.

Ikirase co kwigira hamwo co muri kaminuza ikirase kigisa nk'aho co ubakishijwe amakaro ikirase kinini cane harimwo idirisha rifise igitambara n'ibiyo vyinshi cane, kandi iryo dirisha rikomeye.

Ikirasi kinini cane co kwigiramwo, hasi hashashe amakaro, amakaro manini cane kandi yera, asize irangi ryirabura ku ruhande, iyo nzu yubakishijwe amatafari.

Abanyeshure bo muri Kaminuza y'Uburundi bariko bariga imiti y'ikirundi ingene ikora, kurubaho handitse ibintu vyinshi bariko bariga , umwe ariko aravanga imiti, uwundi ariko araraba ivyo mugenziwe ariko arakora

Abigisha babiri bariko baratanga icigwa mu kibanza cabigenewe. Bakaba bariko barigisha abanyeshuri benshi cane harimwo abahungu benshi. Bakaba bambaye imyambaro zitandukanye, bamwe bambaye imipira y’ubururu, abandi itukura, abandi isa ukundi.

Umuntu ari ahantu munzu hari amakaro ,amakaro yera, umuntu yambaye ibirato vyirabura, n'ishati yera, inzu isakajwe amabati mashasha kandi akomeye ,yubakishijwe amatafari aturiye.

Abanyeshure bari kumwe n'umwigisha wabo bari aha mu kibanza cabigenewe co mu kigiramo mu kwiga ivyirwa vy'ubushakashatsi bambaye impuzu zera zizagenewe co kibanza, harimwo abahungu n'abigeme.

Umukobwa mwiza cane, yambaye amarori, afise imishatsi myiza cane miremire yirabura, yambaye n'impuzu z'abaganga, ariko arandika mw'ikaye. Ari imbere y'ibikoresho bakoresha mu gupima ingwara.

Ibipapuro vyinshi cane binini rwose biriko ibihimba bigizeyo mumubiri bisafye mu kanyukija mbere bishafye n'amabara atandukanye harimwo ayatukura ku bihimba bitwara amaraso ayo ubururu ku bidatwara amaraso.

Impapuro nyinshi cane zicafyeko ibintu bitandukanye ibintu bisize amabara asa n' umuhondo n' amabara atukura n' amabara yirabura ikarata nini cane iri ku ruhome imanitswe.

Ikibanza hasirya cane abantu mu benshi baciye ubwenge bahuriramwo bagiye mukungura ubumenyi bakungura ubumenyi muhinga bwo gusoma ibitabo hakaba hariho ibitabo vyinshi cane vyo mu bwoko butandukanyi harimwo vyinzyo amabara atandukanye.

Inzu nziza cane zubatswe mu buryo bwa kijambere, zisakajwe zimwe n'amabati yera, izindi zisakajwe n'amategura. Imbere y'urupangu hari imodoka yera nziza cane, hari n'ibiti birebire vy'amababi asa n'urwatsi rubisi.

Intebe ye nyinshi cane nziza ziri mw'ishure intebe bakoresha mu kwicarako abanyeshure bariko baratwikirana ivyirwa ni nyinshi cane, kandi zishobora kwicarako abanyeshure batatu canke barenga kubwira ivyirwa bose baikurikirane kwicayea.

Intebe nziza cane abanyeshuri bicarako mugukurikirana ivyigwa, bashobora kwicarako babiri, batatu barenga kugira bose bakurikirane ivyigwa bicaye neza bameze neza hama kugirango bamenye.

Ikibuga kinini cane kirimwo utwatsi twiza cane, cari kirimwo n'impene imwe iriko irarisha ubwo bwatsi, n'ikibuga kandi cari giteyemwo amashurwe meza cane, imbere y'ishure.

Ikibanza hakirimwo ibitabo amakaye n'ibindi abanyeshure bakoresha mu kungura bumenyi babisomye aliyoni i mashini ifasha abanyeshure mu kugwiza impavuro bagira bakoreshe ibintu canke impavuro z'ivyibwa.

Inyubakwa nshasha, inzu nshasha ifise umuryango utukura, irangi rishasha ryiza cane, mu mwaka wa kabiri w'amashure mato mato, uranugaye abanyeshure ntibaraza, ntiharagera kwinjira.

Igiti kirekire cane c'amababi asa n'urwatsi lubisi kira imbere y'ibirasi abanyeshuri bigiramwo amadirishaya ni vyo birasi aruguruye amadirisha, kandi akabaha sirize irang igera kaba hari sakajwe amategura.

Ikibaho cirabura kiri imbere yishure bakoresha mukwandikako, umwigisha ashobora kugikoresha mukwandikako ivyigwa vyabanyeshure canke umwimenyerezo ngaha umwigisha yariko yanditseko ijambo ubukene ariko arabereka ingene baricagagura.

Agaca murongo gatukura keza cane bakoresha mu guca umurongo kugira ngo ibintu vyawe bbitondeke neza kari ku ntebe intebe nziza cane hariho n'izindi ntebe nyinshi bakoresha mu kwicarako abanyeshure kugira abakurikerano ivyirwa neza.

Abanyeshure benshi cane harimwo abigeme hakabamwo nabasore bambaye impuzu zubururu amajipo yubururu namashati yubururu bari imbere yamashure yabo asakajwe namabati asa nurwatsi rubisi

Ibitabo vyinshi biri mukibanza mw’ishure hariyo n’abanyeshure batandukanye bambaye imyambaro y’ishure, amashati yera, ivyo bitabo babikoresha mukwungura ubwenge , mukubisoma barashobora kwungura ubumenyi. Hariyo n’intebe nyinshi Bari bicayeko.

Imeza nini cane iriko imashini nyabwonko, urupapuro rwera cane 'agakarata kariko ikirangamisi. Ako gakarata kandi kari kariko umwigeme ariko aratwenga neza cane n'amenyo yera.

Amakaye, ibitabo biri ku kameza aribwo n'amakaramu y'ubwoko butandukanye bakoresha mu kwandika buri ayatukura bakoresha mu kwandika igihimba c'umutwe ayandi y'ubururu basanzwe bakoresha mu kwandika ibikurikira hari n'utundi dukoresho dutandukanye.

Inzu isashemwo amabuye amabuye manini cane iruhande hari intebe nyinshi cane, kandi zikozwe mu biti iruhande hari akabati karimwo ibitabo umutaka n'ibikoresho vyinshi cane bigihe bitandukanye bisa nk'aho ari mu biro umuyoboza.

Urupapuro runini cane ruriko amasanamu atatu :urukiramende, inyabutatu, hamwe n'ikwadarato. Urupapuro kandi bagaragara ko rwari rwanditsweko amajambo ari m'ururimi rw'icongereza.

Inzu ikaba yubatse kijambere ,ikaba igeretse, ifise imiryango n'amadirisha vyirabura , ikaba isakajwe amabati meza cane , akaba amabati akiri mashasha , akaba ayo mabati yera.

Urubaho rwanditseko ibintu vyinshi harimwo ibiharuro n'ururimi rw'ikirundi , urubaho rwirabura ivyo bintu vyanditswe n'ingwa yeta mu kirasi kini cane cubakishijwe amatafari aturiye n'amatafari adaturiye.

Umwigisha ariko arigisha ikirundi abana bakiri bato, ku rubaho handitse ijambo rivuga ngo ubukene ryacagaguwemwo gutandukanye u-bu-ke-ne.

Ikibuga kinini cane kirimwo ubwatsi gikikijwe n'amashure manini yubakishijwe amatafari aturiye asakajwe amategura ,n'ivyuma vyubatse ayo mashure birakomeye cane .

Ibombo rishaje cane ryakamyemwo amazi iruhande hari ubwiherero bwiherero bw'abahungu n'ubwiherero bw'abakobwa ibombo riri hagati mu kibuga ikibuga cuka kiniramwo umupira w'amaguru.

Imodoka nini cane yo m'ubwoko bwo kunguruza abantu hagati mu gisagara, isizwe amabara atandukanye harimwo iry'ubururu, niryera, iri imbere y'urupangu rw'urwinjiriro bw'ishure amashure mato mato.

Intebe nyinshi cane zikozwe mumbaho zikomeye ziri mw'ishure, ishure ryubakishijwe amatafari aturiye kandi amatafari akomeye, hasi hasize isima, akadobo kari iruhande y'izo ntebe karimwo imicafu.

Abanyeshure benshi cane bari hagati mukibuga kinini gose, ikibuga hamwe harimwo umusenyi ,ahandi gusa n'urwatsi rubisi hariho ivyatsi, harimwo abanyeshure bambaye imyambaro isa n'ubururu hejuru, n'iyirabura hasi.

Inzu yubatswe m'ubwoko bwa kera irimwo ikibaho indani biboneka ko bigiramwo, hamwe n'intebe zitari iza kijambere, bicarako mugukurikira icirwa, iyo nzu ikaba isakajwe n'amategura.

Intebe nyinshi cane zari mw'ishure rinini cane imbere yaho hari ikibaho cirabura rwose, cari gicafyeko isanamu nyinshi. Intebe bigaragara ko zari nyinshi cane zigera nko ku miringo ibiri.

Ikibanza bigiramwo abanyeshure harimwo intebe nyinshi cane zo mu bwoko bwa kijambere , hakaba hari inyuma yizo ntebe ikibaho handitseko n'ibintu, ikibaho bakoresha abigisha mu kwereka, mu kwandikako ivyo abanyeshure biga.

Ishure rinini cane risa nkaho ryubatswe kijambere, iruhande hari urupangu rusize isima ryera n'ubwatsi bwinshi mu kibuga abanyeshuri bakinirako iyo umwigisha adahari, hagati hari idarapo ry'Uburundi.

Umwana muto cane w'umunyeshure muto cane ariko arakosora ibiharuro k'urubaho, ibiharuro vyanditswe n'inrwa yera vyanditswe ku kibaho cirabura uwo mwana bigaragara ko ari mugufi cane yambaye ibutura y'ishure n'umupira .

Intebe nyinshi cane ziri mu kurasi bigiramwo, intebe zishika kuri mirongo ibiri; ishure ryubakishijwe amatafari aturiye, rifise idirisha rifise ibiyo vyinshi, hanze hari ikibuga co gukiniramwo umupira.

Ikibaho cirabura cane ciza cane cari ikanditseko ibintu bitandukanye harimwo amajambo akabaumwo n'ibiharuro ikibaho bakaba bagikoresha mu kwandikako umwigisha acandika ko ivyirwa canke imwimenyerezo.

Ishure rinini cane ririmwo intebe zitonze k'umurongo, intebe zikozwe mu biti vy'imbaho hasi hasize isima n'amatafari yubatse iryo shure rirakomeye cane kandi araturiye risakajwe amabati mashasha.

Ishure rinini cane iruhande y'iryo shure hari igiti kinini cane c'amashami maremare harimwo abanyeshure muri iryo shure bariko bariga abandi bariko baragenda mw'ibarabara risize isima harimwo amabuye menshi cane.

Igicapo kinini cane gicafyeko ibintu vyinshi bitandukanye hacafyeko ishoka hacafyeko isuka hacafyeko inyundo hacafyeko umuhoro n'ibindi bintu vyinshi bitandukanye bisa nk'aho ari umwana wo muri materenere yabicafye

Ikirasi kinini cubakishijwe amatafari aturiye, gisize irangi ryera, gifise imiryango y'ivyuma, n'amadirisha manini cane kandi afise ibiyo, akikijwe n'ivyuma, inyuma har'igicu bisa nkaho imvura igira igwe.

Ibicu vyinshi cane birimwo amabara yera , iruhande hari imodoka ziriko ziragenda ,n'ikibuga co gukiniramwo umupira w'amaguru ,iyo abanyeshure bariko barakina umwigisha baba barikumwe iruhande ariko arabaraba iruhande abaraba ivyo bakina.

Ikibuga kinini cane co gukinirako umupira w'amaguru harimwo i darapo ry'uburundi rifise amabara atatu ibara ryera ibara risa n'icatsi kibisi n'ibara ritukura ico kibuga gifise ibara risa n'inginagina.

Umunyeshure yari atowe mu bandi atiyo ubwenge cane ngo akore imimenyerezo umwigisha hayari yatanze kukibaho ku kibaho cirabura ciza cane kigabuye mu kabiri uwu munyeshure akaba ari ko akora imyimenyerezo y'ibiharuru.

Intebe nyinshi cane ziri mu kirase ikirase kinini cane gifise idirisha rimwe, kandi rifise ibiyo intebe zigaragara ko zitonze ku murongo, kandi zishika mu ntebe mirongo itanu zigiye zitandukanye.

Intebe nyinshi cane ziri mu kirasi kinini gisize isima ,hasi hashashe neza Kandi habereye kuraba iruhande hari amatafari menshi yubatse urwo ruhome Kandi aturiye.

Ikibaho ciza cane kiri imbere cirabura gose bakaba bagikoresha mu kwandikako ivyigwa canke imyimenyerezo abanyeshure nabo bagikoresha mu gusiguriranira canke mu gukora iyo myimenyerezo.

Ishure rinini cane ryubakishijwe amatafari aturiye n'isima, ishure ririko rirakamwo amatara abiri hasi har'intebe nyinshi cane zitoze k'umurongo zikozwe mubiti bikomeye cane.

Amashure menshi cane kandi ashaje asakajwe amabati ashaje , n'abanyeshure biga kurayo mashure bambaye impuzu z'ishure , harimwo abigeme n'abahungu hagati murico kibuga hari idarapo ry'Uburundi .

Umunyeshure ariko ariga, imbere yiwe hari igitabo, ikaye, amakaramu abiri, ikaramu itukura n'ikaramu yirabura. Umunyeshure akiri muto cane, yiga mu mashure mato mato.

Ibikombe vyinshi cane biri mubiro vy'umuyobozi w'ishure, bisa nkaho ari ibikombe vy'amahiganwa akomakomeye yo kwiruka ,abanyeshure bo kuri ryo shuri bagiye barahiganwa bakaba abambere bagiye barahabwa.

Amashure menshi yubatswe kijambere asize amabara atandukanye, harimwo amabara yera ,nayasa n'umuhondo ,amadirisha n'imiryango nayo akaba afise amabara asa n'ubururu ayo mashure asakajwe amabati atukura.

Ikirase kinini cane kirimwo intebe nyinshi zubakishijwe ibiti bikomeje cane kandi zisize irangi, hejuru hari amatara murico kirasi hasi naho hari isima rikomeye cane kandi bisa nkaho ico kirasi kikiri gishasha.

Ibiti vyinshi cane kandi birebire bifise amababi menshi nibirasi vyinshi bigiye bimanuka bisakajwe amabati mashasha kandi akomeye nibitoki biri Iruhande yayo mashure.

Ikirase kinini cane gishaje, ariko gisakajwe amabati mashasha asize ibara ry'ubururu inyuma hari igiti kinini cane c'umukaratusi hanze hari igibuga co gukinirako umupira w'amajuru.

Agakengeri kamanitse hejuru, agakengeri bifashisha mu kwibukanaya isaha y'igikorwa kigire kibe ari nko kuvyuka canke nk'igikorwa kigire kibe dufate ko ari nko kwiga canke nk'iyo ari kindi gikorwa mushobora guhuriramwo n'abandi bantu.

Ishure rinini cane, ryubakishijwe amatafari aturiye, iruhande hari, intebe nyinshi cane zitonze kumurongo zikozwe mubiti binini cane kandi ibiti bikomeye , inyuma hari imbaho nyinshi cane , n'urubaho gwirabura gwanditseko ibintu bitandukanye , gwanditswe n'ingwa yera. Ingwa yera.

Intebe nyinshi cane ziri mu kirase intebe nshasha, kandi zikozwe mu biti bikomeye cane, kandi binini iruhande ku mpome z'iryo shure hasize ibara ryera harimwo n'amatara muri iryo shure atandukanye.

Ibiro vy'umuyobozi w'ishure vyubakishijwe amatafari aturiye kandi akomeye cane n'amabati asakaye ivyo biro, ni mashasha kandi arakomeye, umuryango winjira muri ivyo biro urera kandi ufise ibiyo.

Ikiyaya kinini cane hejuru hari ibicu vyera ,harimwo ibibuga vyinshi vy'imikino itandukanye, umukino w'amaboko, n'umukino w'amaguru, ibirase bishaje cane bisakajwe amategura, iruhande hari ibiti birebire.

Ikirasi kinini cane gisize amabara yera n'amabara asa n'ubururu, iruhande y'ico kirasi hari igiti kinini cane gifise amashami maremare. Ico kirasi gisakajwe amabati ashaje kandi akomeye.

Intebe nyinshi cane n'ibitabo biri kw'izontebe, intebe zishika kuri indwi, ziri mw'ishure rimwe, ishure risakajwe amabati, harimwo ibitabu vyinshi n'impapuro zitandukanye.

Intebe nyinshi cane ziri mukirase ,harimwo n'amameza ashika kuri atatu, n'urubaho rwo kwigirako, n'imiti myinshi itandukanye bisa nkaho ari ikirase c'ubuvuzi, iruhande hari ububati burimwo ibitabo vyinshi.

Imashine nini cane iharura amafaranga, numunyeshure ariko arayikoresha ariko arinjizamwo amafaranga muriyo mashine , iruhande hari intsinga , zijana umuyagankuba , aho hantu hari iyo mashine

Intebe nyinshi cane zikozwe mu mbaho, imbaho zikomeye cane zisa n' ivu mu nzu irimwo amabara asa n' umugina n' ibara ryera harimwo amatara menshi cane inzu isakajwe amabati mashasha.

Isanamu igaragaza abanyeshuri ba tobato biga mu mashure y'ishingiro bari mu kibuga c'ishure bari kubariruka impande yaho hari igiti kirekire gifise amabara y'urwatsi lubisi.

Ni umuryango ugaragara ko ari ubwinjiro bw'inzu indani ndabonayo imodoka ifise amabarasa n'ubururu, kandi ndabona abantu babiri bari muri iyo nzu indani.

Imashini nyabwonko ifise amabara abiri y'urwatsi rubisi hamwe n'ibara ryera, bigaragara yuko hari umuntu yariko arakoresha iyo mashini, yandikamwo amanota y'umunyeshure bita Anje. Hamwe yari iteretse ku ntebe.

Abana babiri babonek' imitwe gusa bariko barigishanya, barabirahamwe muri mudasobwa, ni gatoya gasa n' icatsi kibisi, inyuma karera hasi habonek' isim' ishaje, hari n' umuco mukeya.

Abagore benshi harimwo n'umusore n'abasore babiri bariko bararamukanya biboneka ko bari bakumburanye umwemu uri bo yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro yirabura uyundi wera ipantaro yirabura.

Mw'isanamu y'ikinyamakuru Yaga yafotoye abanyeshure bari mu kibuga c'ishure bigaragara ko bariko barakina impande yaho hari idarapo ry'igihugu c'Uburundi n'amabara yaryo atatu.

Imodoka yera mu bwoko bugufi cane. Iri mu kibanza c'ahantu zibikwa hejuru yavyo hari inzu isakaje n'amabati yo ku mpande yari amabati inyuma yaho hari ibiti birebire.

inzu nini cane igaragara ko ari ishinguriro ry'ibitabo vy'isomero ni nzu kandi ifutse n'igitambara c'ubururu ni iyo nzu kandi igaragara ko hari hariho ibiti vyinshi

Inyubakwa nini cane, yubatse mu buryo bwa kijambere, y'igorofa igeretse kabiri, ikaba ifise amadirisha n'imiryango bisize ibara ryera; ikaba isakaje n'amabati ya kijambere, amabati meza cane, amabati yera.

Amashure yubatse neza cane ku rugero rwa kijambere, n'amashure kandi imbere yaho hari hashashe ubwatsi bwiza cane impande yaho hari n'udushurwe, n'ikibuga kandi kibonekamwo umugabo yar'ahagaze imbere y'ivyo bitaro.

Ibiti vyiza cane biteye kijambere bifise amababi yurwatsi rubisi bitoto birimbere y ' amashure bigiramwo asakajwe amabati atukura musi yivyo biti hari n ' igitungwa cimpene .

Ikibanza kinini cane kirimwo intebe bakoresha mu kwicara iyo warushe ushobora kwicara ukaruhuka, hari n' imeza niniya cane iriko ibikoresho bakoresha mu bushakashatsi hariyo n' amasakoshi bakoresha mukubikamwo ibintu.

Ishure ryiza cane riri mu bwoko bw'amashure ya kera risakajwe amategura. Hari n'ibiti birebire gose vyiza cane vy'ugwatsi rubisi. Hari n'abanyeshure bambaye imyambaro isa n'umuhondo hejuru hamwe n'iyitukura hasi.

Abanyeshuri benshi cane harimwo abigeme n'abahungu, bicaye mw'ishure ryiza cane baraba imbere, bariko bumviriza umunyeshure mugenzi wabo ariko arabiganira, bambaye imyambaro hejuru yera, hasi naho yirabura.

Abanyeshuri beza cane bambaye neza cane bambaye ibirato amapantaro asa n'ubururu n'amashati yera n'abanyeshuri babiri bicaye ku ntebe hanze y'isomero.

Inzu nziza cane yubatswe muburyo bwa kijambere igeretswe ,ikaba ifise amadirisha asa , asize irangi ryera, akaba afise n’ibikingira urupangu vyera. Ikaba isakajwe n’amabati yera.

Idarapo ryiza cane ryigihugu cu Burundi riri hagati mu kibuga rikorera riri kucuma, hari n'amashure inyuma menshi cane iyindi ikaba itarahezwa kubaka ya kijambere igeretswe kenshi hakaba hari n'abanyeshure munsi yiyo gorofa.

Abanyeshuri babiri bari basohotse mw'ishure, Ishure ryubatswe kijambere rigeretse kabiri ryubatswe mu mafaranga meshi cane bari basohotse urupangu rusa rusize irangi ryirabura umwe yari yambaye ipantaro yirabura.

Ikibaho cirabura kimwe cane kiri imbere mu ishure bakoresha mu kwigishiriza ko umwigisha ashobora kwandika ko ivyigwa cankwe imimenyerezo hama abanyeshuri bakacandika ko bariko barakosohora cankwe bariko barakurikirana.

Ikibaho ikirekire gose cirabura cari canditse ko ivyigwa bagikoresha mu kwandika ko imyimenyerezo canke umunyigisha ashaka kwereka ibintu abanyeshuri bose kubera ko niho babibona abanyeshuri bose.

Ingazi nyinshi cane ziduga zija mu kibuga. Ico kibuga cari gishasheko ubwasi bwinshi cane, kandi kuri izo ngazi hari hariko ivyuma, ivyo vyuma vyari bifise ibara ritukura.

Ishure rinini cane imbere hari urubaho abanyeshure bigirako, Handitse ibintu n'ingwa yera, Ishure risakajwe amabati akomeye cane, amabati agezweho, imbere hasizwe ibara ryera n'ibara ryirabura.

Akabatu kanini cane kari mw'ishure, kugajwe igufuri bisa nkaho karimwo ibitabo vyinshi vy'ishure. Abanyeshure iyo bashatse kwiga baja kubitora muri ako kabati bakabisoma kugirango umwigisha niyababaza baze batahure.

Ikirase kinini cane, imbere hari urubaho gwirabura gwanditseko ikibazo c’Ikirundi, Inzu ifise amatafari aturiye, isakajwe amabati mashasha Kandi akomeye, iruhande hari umwigisha.

Ishure rinini cane ryubatswe ku buhinga bwa none ishure ryubakishijwe isima n' amatafari aturiye, imbere hari ikibuga co gukiniramwo harimwo igiti kire kire cane igiti kiriko idarapo ry' Uburundi.

Ikirasi kinini cane cubakishijwe amatafari aturiye, imbere hari urubaho abanyeshure bigirako handitseko ibintu n'ingwa yera, iruhande hari akabati kabitswemwo ibitabu abanyeshure bakoresha mukwiga.

Ikibanza ca kijambere bakoreramwo mu kwiga ivyigwa vyo gukoresha imashini nyabwonko hakaba hariyo n' amamashini menshi cane n' abigisha babiri bakora ico gikogwa co kwigisha abandi bakaba bambaye impuzu zisa n' amabara atandukanye.

Ibicu vyinshi cane birimwo amabara yera n'amabara asa n'ubururu ishuburere sakajwe amabati akomeye, kandi mashasha iruhande hari abanyeshurire bariko barakina umupira w'amaboko harimwo abahungu n'abakobwa.

Aha hari ikibanza bacamwo bariko barinjira mu mashuri amashuri meshi cane yubatse mu bwoko bwa kijambere akaba afise amadirisha n'imiryango bitukura imbere y'amashuri hakaba haboneka ibiti vyo mu bwoko bisa n'urwatsi rubisi

Ikibuga kinini cane n'ikirasi kigeretse kabiri kandi hejuru hari icuma kizana umuriro uva ku zuba ndetse hasi hari imodokari zine, imwe yera n'izindi zisa n'inginagina, mu kibuga hari idarapo.

Udusahani twinshi cane tw'amabara atandukanye arimwo utwera arimwo akirabura harimwo udusa n'ubururu harimwo udusa n'urwatsi rubisi harimwo n'udusa n'umutuku turi ku meza.

Ikibuga kinini cane co gukiniramwo umupira w'amaguru, hejuru hari ibicu bifise amabara yera n'amabara y'ubururu, ibiti biri hagati murico kibuga bigufi, bifise amababi menshi gose, amashure ari iruhande yico kibuga.

Urubaho rwanditseko ibintu mu kirundi, rwanditseko ikibazo ci kirundi insomerwa, abanyeshure bariko barakora ico kibazo mu kirasi kinini gose n'umwigisha ariko araraba ko bariko barakora neza.

Ikirasi kinini cane, imbere yaco hari ikibuga kirimwo amabuye mato mato, ikibuga co gukiniramwo umupira amaguru, imbere hari umuryango munini cane wo kwinjiramwo ugiye murivyo birasi.

Ikibuga kinini cane kirimwo abantu batatu, bari bambaye udupira twera, n’ipantaro zirabura, n’ikibuga Kandi kirimwo ibiti bitatu bishinzemwo amadarapo y’ubwoko butatu butandukanye.

Ikirase kinini cane kirimwo imeza n'intebe nyinshi gifise amadirisha maremare afise ibiyo hanze hari ibiti bikikije ico kirase, kandi bifise amashami maremare rwose.

Intebe nyinshi cane kandi zicuritse, ziri mukirase ,bisa nkaho ico kirase kikiri gishasha, atabanyeshure baratangura kucigiramwo, hanze hari ivyatsi vyinshi n'ibiti birebire, bikikije ico kirasi.

Amashure manini cane yubakishijwe amatafari aturiye n'igiti gikikije ayo mashure gifise amashami maremare n'ibicu birimwo amabara yera hanze hari ikibuga co gukiniramwo umupira w'amaboko.

Abigeme, abagore, abagabo n'abahungu bari mu nama bicaye ku ntebe nziza cane. Iruhande hari igiti kire kire gikikije ico kirasi bariko baragiriramwo inama. Ico kirasi gifise amadirisha atatu afise ibiyo vyinshi cane n'ibindi vyuma ku ruhande bikikije ayo madirisha. Umuntu ariko aragirisha iyo nama n'umugabo munini cane.

Ibicu vyinshi cane birimwo amabara yera n'ikibuga kinini cane cogukiniramwo umupira w'amaguru iruhande hari amashure ashaje cane asakajwe amabati ashaje n'ibiti inyuma yayo mashure binini cane.

Ikibaho ciza cane kigabuyemwo uduhande twishi bakoresha mu kwigishirizako abigisha bagikoresha mu kwandikira ko ivyigwa canke imyimenyerezo hama abanyeshure abanyeshure bagakoresha mu gukora iyo imyimenyerezo.

Ishure rinini cane ry'ubuhinga bwa none harimwo ibitabo vyinshi bitandukanye , abanyeshure basoma iyo bashatse kwiga , iryo shure risakajwe amabati mashasha kandi meza cane akomeye gose.

Ikirase kinini cane kirimo intebe zikoze neza mu biti bikomeye. Hanze hari ikibuga kirimwo ivyatsi vyinshi. Ico kirase gifise intebe nyinshi cane. Imbere hari urubaho rwo kwigirako.

Ibicu vyinshi cane birimwo amabara yera n'amabara hasa n'ubururu iruhande hari abagabo bariko baragenda n'inzuyu bakitsweki ja mbere igeretse kabiri iruhande hari inka iriko iragenda.

Abanyeshure benshi cane bariko bariga, bamwe bari imbere, abandi bariko barakurikira ivyo abari imbere yabo bariko baravuga, umwe ahagaze ariko aravuga ijambo, abandi bariko barumviriza ivyo ariko aravuga.

Inzu nini cane yubakishijwe isima. Isize amarangi yera, isakajwe amabati mashasha. Ifise amadirisha menshi, imodoka iri mu kibuga bakiniramwo umupira w' amaboko.

Ibarabara rinini cane ririmwo amabuye menshi ashashe hasi , harimwo n'isima, n'imifurege ica ku ruhande n'ibiti birebire bikikije iryo barabara bifise amababi maremare ndetse hari n'ivyuma vyinshi cane iruhande y'iryo barabara.

Inzu nini cane ifise umuryango usa n'ubururu hasi hashashe amabuye menshi cane atonze ku murongo inzu ifise amadirisha meza, kandi manini yagutse asize ibara ry'ubururu.

Intebe nyinshi cane ziri mu kirasi, hasi hasize isima, iruhande hari ibiyo biri ku madirisha n'amatara muri iryo shure, hejuru hari amabati mashasha n'ivyuma vyinshi cane kandi bikomeye.

Intebe nyinshi cane ziri mukirase kinini, cubakishijwe amatafari aturiye, isize irangi ryera hejuru hari amabati asakaye ico kirasi, kandi mashasha ,abereye kuraba kandi akomeye.

Ishure rinini cane ryubatswe k'ubuhinga bwanone, imbere hari amadirisha ariko ibiyo, intebe zitonze k'umurongo zikozwe mubiti binini cane kandi Bikomeye ,ibiti bisa nkaho bitopfa guhera ubwo nyene.

Intebe nyinshi cane ziri mu kirasi. Ikirasi imbere hari urubaho rwo kwigirako rw’irabura; handitseko ibintu n’irwa yera . Hanze hari ikibuga co gukinirako umupira w’amaguru, kinini cane kandi kirimwo ubwatsi.

Umuryango mweza cane fiseyo amabara yirabura n'ibiyo bibonerana ukaba uri hagati ku gihome gifise amabara atandukanye arimwo ayoubururu na era umuryango ukaba winjira ahantu mw'ishure hari yo n'abandi bantu.

Ikibuga kinini cane co gukiniramwo umupira w'amaboko, iruhande hari imodoka zibiri imwe yera iyindi ifise ibara ritukura, hari igiti kirekire iruhande y'izo modoka gifise amababi menshi.

Abanyeshuri babigeme bariko barakina bamwe bariko bararorera abo bariko barakina bambaye imputu zera umwe yicaye kwibuye n'imodoka nyinshi cane mu kibuga bariko barakiniramwo imwe ifise ibara ryera iyindi ifise ibara ritukura ni igiti kiri hagati muri ico kibuga.

Ikirase kinini cane n'izuba rigiseruka iruhande hari imodoka yera n'izindi nzu z'ababanyi b'iryo shure iruhande hari ibarabara rija kuri iryo shure ririmwo ibivu bisa n'ingirangina.

Urubaho runini cane rwanditseko ibintu vyinshi bitandukanye, urubaho rw'irabura handitseko ibintu mu ndome zera, hariko impapuro nyinshi zera zigiye zitandukanye.

Ikigo kinini cane c'amashure yisumbuye, bigaragara ko iyi sanamu igaragaza ikibuga c'imyidagaduro. Mu gihe abanyeshuri baba bahejeje kwiga. Hagati yaho hari igiti kirekire gishinzeko idarapo ry'igihugu c'Uburundi.

Ikibuga kinini cane c'umupira w'amaboko, iruhande hari imodoka yera n'izindi modoka zitatu zitandukanye , zikikijwe n'ibiti vyinshi cane kandi birebire iruhande hari ikirasi co kwigiramwo kinini cane.

Ubwiherero bushaje cane, bwubakishijwe amatafari aturiye n'isima, amatafari meza cane kandi agororotse, ibombo riri muri ubwo bwiherero , rishaje cane, hariko harasesekara amazi.

Ikirasi kimini cane hagati hari ikibuga kirimwo ubwatsi bukeyi n'amabuye menshi abanyeshure bari muri ico kibuga bariko baragenda abahungu, ndetse n'abandi batiga.

Ibiro vy'umushikiranganji wambere w'ubuyobozi bw'amashure m'uburundi, ibiro vyiwe biri mugisagara ca bujumbura, igisagara kinini cane c'igihugu c'uburundi ,cubatse kijambere kandi ciza cane.

Abanyeshuri beshi harimwo abigeme n'abahungu bambaye impuzu zera n'impuzu zirabura bari mu kibuga umwigeme umwe ariko aranwa amazi kw'ibombo, Ikibuga kirimwo ubwatsi bwishi.

Abanyeshure benshi cane harimwo abahungu n'abigeme n'abavyeyi babo, bari baje kubatora kw'ishure. Hakaba haparitse imiduga yabo itandukanye, iyitukura, iyirabura; abanyeshuri bakaba bambaye hasi ibitukura hejuru ivyer..

Ikirase kinini cane kirimwo intebe zitandukanye, gifise amadirisha atatu afise ibiyo ,hanze hariyo ikibuga co gukiniramwo umupira w'amaguru, itara riri mur'ico kirase ritariko riraka.

Intebe ziri mu kirase zirenze izindi zitambitse murico. kirasi imbere hari urubaho rwirabura rwo kwigirako n'amadirisha abiri yico kirase inyuma hari amashuri irindi ryiryo shuri shingiro.

Ibarabara rija ahantu har'isoko iruhande hari amazu y'abantu bakomeye cane, kandi yubakishijwe isima n'amabati aturiye bigaragara ko yubatswe kijambere, iruhande hari ubwiherero bw'abagabo, n'ubwiherero bw'abagore.

Ibarabara rinini cane ririmwo ikariyeri impande y'aho, har'ikigazi gikuze cane, kandi catewe neza cane. Kiriko n'ivyamwa vyinshi. Car'impande y'ishure rinini cane. Bigaragara ko ryar'ishure ryisumbuye.

Ikibuga kinini cane, kirimwo amabuye n'amabendera atatu y'igihugu cu Burundi, ibendera rifise amabara atatu, ibara ritukura, ibara risa n'icatsi kibisi n'ibara ryera ndetse n'inyenyeri zitatu hagati.

Ikibuga ciza cane cy'umupira w'amaboko, kiri imbere y'inyubako nziza cane ya kijambere, iyo nyubako ikaba igeretswe kabiri, ifise amadirisha menshi n'imiryango myinshi. Muri ico kibuga hakaba hari ahantu bakoresha mu kurungeka umupira.

Idarapo ry'Uburundi riri hagati mu kibuga ciza cane kinini, riri ku giti gisa n'ubururu. Impande yaryo hari imiduga myinshi cane harimwo iyera n'iyirabura, impande yaho hari inzu yubatswe igeretse.

Abanyeshure bariko barakwirikirana icirwa cubushaka shatsi bakaba bariko bigishwa numuzungu yambaye ishati isa nubururu ipantaro isa nibivu bamwe bubanyeshure bari bicaye bambaye umupira wubururu nuwutukura

Umugabo munini cane ahagaze yariko akoresha imashini nini cane rikoreshwa mu bitaro uwo mugabo, kandi yari yambaye ipantaro nini no mupira munini vyose bisa n'urwazi' ilubisi.

Abakozi benshi cane bambaye imyambaro myiza cane isa bariko barahimiriza abantu, bambaye udupira dusa n'ubururu benshi harimwo abasore n'abiga n'amapantaro asa na kaki.

Inzu nini cane irimwo abagabo benshi cane, bari bimosheje neza cane, Inzu igaragaramwo ko hari umuriro kandi abo bagabo bari bafise inyundo nyinshi cane mu maboko yabo.

Imodoka bariko barakora aho yagenewe gukorerwa nabakozi babijejwe Bambaye impuzu nziza cane zisa, Bambaye impuzu zakazi bamwe baricaye abandi barahagaze imodoka ikaba yari yirabura.

Ibiti vyinshi cane, birebire bifise amababi y'urwatsi rubisi vyiza cane, biri kumpande y'ikibuga, kirimwo abanyeshure benshi cane, bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, biboneka ko baje kwinonora imitsi.

Imashini nyabwonko ihagaze ku meza bigaragara ko yari yuguruye umuhungu yari imbere yayo mwiza cane ahagaze yariko arayikora bigaragara ko impande yaho hari utundi dukoresho bakoresha mu gukora imashini.

abanyeshuri batatu bari mubuhinga bariko bakoresha ivyuma vy'ubu bihinga n'ubushakashatsi bambaye ishati y'ubururu uyundi ishati yirabura umwe yambaye ibikoresha bakoresha mu gukinga mu maboko kandi ivyo vyuma biboneka ko ari ivyuma vya kijambere

Abaganga benshi cane harimwo abigeme n'abagabo bari bambaye impuzu zera cane, udufukamunwa be n'ibindi bikoresho bikingira umushatsi. Kur'iyisanamu kandi hariko akabati kagaragara ko kabikwamwo imiti.

Abigeme, abagore, abagabo n'abahungu bariko baragira inama mu kirasi cubakishijwe amatafari aturiye. Ikirasi gikomeye cane cubakishijwe ivyuma n'amabati akomeye cane, amadirisha ariko ibiyo.

Ikigo kinini cane, hari hari ku kibuga c'umupira w'amaboko biboneka ko yari imigwi ibiri yariko irakina, bamwe bari bambaye impuzu zitukura abandi bari bambaye impuzu zera cane.

Abanyeshuri benshi cane b'abanyafirika bicaye ku ntebe bariko bariga bariko barigishwa n'umwigisha w'umuzungu ari imbere ariko arabasigurira ivyo bariko bariga, bamwe bariko barabaza ibibazo.

Abanyeshure babiri bambaye impuzu z'ishure, bariko barakora ama mashine bari mu kirasi kirimwo ibikoresho vyinshi cane Kandi bitandukanye, ishure risakajwe amabati ashaje iruhande hari igiti kirekire.

Inyubakwa nini cane rigaragara ko ryari ishure ry'abanyeshure biga umwuga wo gushona bari bicaye ku ntebe imbere yaho ku meza hari hari ivyarahani amamashini yo gushona, mw'izosi naho bari bafise amametero.

Abantu benshi cane, bambaye ibifuka mutwe bisa n'umuhondo, bambaye n'impuzu z'akazi nziza cane zisa n'ubururu ,bose bakaba bajanishije. Bariko bakora ibikorwa vy'ubuhinga bwa kijambere vy'amatara.

Abantu b'abanyinshure benshi bariko barakora ivyuma umwe yambaye amarori mw'izosi bariko bateranya ivyuma ivyuma vy'umuziki bari ahantu mugira mu kirasi kinini cane gisize isima gikomeye cubakishijwe amatokari.

Ishure rinini cane rya kamenuza ririmwo abanyeshure benshi cane gose benshi muribo bari bambaye udupira twirabura imbere yabo bafise amakaramu muntoke bariko barandika kumpapuro zera cane.

Abanyeshuri benshi cane bambaye inkora ibikorwa bamwe bambaye inkofera zisa n'umuhondo abandi bambaye inkofera zitukura hasi hari ubwatsi bwinshi cane bafise ivyuma vyinshi vyo kwubaka n'ibindi vyuma bitari ivyo kwubaka.

Abanyeshure benshi bakuze harimwo abigeme benshi harimwo n'abahungu bari ahantu bigira mw’ishuri , bamwe bafise imishatsi ya kizungu abandi isanzwe, bamwe bambaye imipira y'irabura abandi bambaye iyera.

Abantu b'abagabo bakuze cane bambaye impuzu z'akazi, impuzu zisa n'ubururu bariko barakora amaterefone, bafise ibikoresho bikora amaterefone vyinshi cane, bicaye ku ntebe zikayangana, nshasha rwose.

Abanyeshure biga muri Kaminuza bariko barakora ubuhinga butandukanye, bambaye impuzu z'akazi, impuzu zisa n'ubururu, bafise ivyuma vy'ubuhinga bwa none ndetse harimwo abigisha babiri, umwigisha umwe ariko arigisha ibitandukanye n'ivy'uyundi.

Abanyeshure benshi cane harimwo abagime n' abahungu bambaye mpuzu zisa n'impuzu z'akazi bicaye ku ntebe, zikozwe mu biti bariko barashona bafise ibikoresho bishona impuzu .

Abanyeshure b'ababganga harimwo umwigeme umwe n'abahungu babiri, muri abo bahungu umwe yambaye agapfukamunwa, bariko barakora umuti n'abandi banyeshure benshi gose bariko barakurikirana ivyo bariko barakora.

Abantu benshi bambaye impuzu z' akazi impuzu zisa n' ubururu n' inkofero zisa n' umuhondo harimwo abigeme n' abagabo, abagabo bakuze cane bafise imyaka myinshi bariko barakora intebe.

Abanyeshuri bariko barubaka inzu umwe yambaye ishati isa n'ubururu n'ipantaro isa n'umugina i ruhande hari ibiti bikikije iyo nzu binini cane, kandi bifise amashami menshi.